Opena omatonatelwahala gamwe ngaashi Etosha moka hamu adhika iinamwenyo mbyoka yomokuti, iinamwenyo mbika ongaashi oondjamba, oonkoshi, oonduli, oongolo nayilwe, iinamwenyo mbika oyili ya gamenwa nongele omuntu okwa ningile oshinamwenyo omuyonena ka kala ngaa ini iyadha konima yekumba.

Shampa omvula ya loko nawa unene komikunda, aantu oha ya longo omapya gawo eta ya kunu iilya, taya longo shampa nduno iilya yakoko oha yi tulako omitse oha puya noho pethimbo ndoka aantu haya kutha oombele etaya ka teyako iilya yawo mbyoka yakunine.

Uuna omvula inaayi loka nawa nenge inadhi mona omvula yagwana. Aanafaalama ohayeya po nomukalo dhayoolokathana nkene taya tekele iimeno yawo nelalakano opo iimeno yawo yaase oshoka ngele iimeno otayi mono omeya , ohayi si.

Omvula ngele oyaloko nawa unene kiitopolwa yokomikunda ohayi etelele oohi omakende oshowoo oontangu. Oohi ,oontangu nomakende ohadhi yi muundombe oshowoo momadhiya. Omo nduno aantu haya yi yekedhi kwate yotaya kalya.

Opena iimeno yimwe yontumba mbyoka ka yi hole omutenya, nenge ka yi hole owala onkalo yombepo ndjoka yi liko pethimbo ndoka. Omukalo gu li ngeyi ha go hagu teya omunafaalama omukumo. Oteyapo owala nomikalo dhimwe dha yoolokathana nkene ena oku gamena iimeno ye konkalo ndjoka.

Ehumokomeho osho lya thiki nomoshikondo shuunamapya nuuniimuna. Iilonga paife ihayi longwa we nuudhigu, ano aantu ihaya longitha we omake gawo ngele taya longo iilonga. Ope na omashina gamwe gontumba omanene ngoka haga longo po iilonga haga longo noku endelela.

Uuna aantu taayi komatonatelo hala ngaashi omatosha ohaayiko niiyenditho mbyoka haayi yalonda. opo yavule okuenda komatonatelo hala ngaashi ngaa

Ope na iimeno yimwe yontumba kaa yi hole omutenya ogundjigundji. Komukalo gwa tya ngiika, aanafaalama nenge ndi tye aantu mboka haya kunu iimeno ohaye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya gamene iimeno yawo konkalo yompepo yi li ngaaka.

Moshilongo shetu omu na iikunino oyindji iinene ya yoolokathana ngaashi oshikunino shEtunda. MEtunda oha mu kunwa iikwamboga oshowo iihape. Iikwamboga oyo oyili yasimana ayihe niihape oya simana noonkondo ihe ota ku tsuwa omukumo aantu ya kale ha yali iikwamboga oshowo iihape.

Poompito dhimwe oonkalo dhombepo dhimwe I hadhi kala oombwanawa kiimeno. shika I hashi teya aantu mbono ha ya kunu iimeno omukuno, molwaashoka oye yapo nomikalo dhimwe nkene ta ya gamene iimeno yawo konkalo yombepo yatya ngaaka ngaashi omutenya omugundji.

Opena iinamwenyo yimwe haku tiwa iitekulwanamwenyo mbyoka hayi kala momagumbo hayi pewa noku silwa oshimpwiyu kaantu kooyene yawo mboka yeyi konga opo yeyi tekule, opena iinamwenyo yimwe mbyoka haku tiwa oyo mokuti, iinamwenyo mbika yomokuti ohayi kala yili koyoyene unene kapena ngoka ekeyi pe nando okulya nando ekeyi pe nando omeya, ohayi kala yili kuyoyene sho taku tiwa iinamwenyo yo mokuti.

Petameko lela lyuuyuni, tate Kalunga okwashita egulu nevi , nokonima okwa kashita aantu, iimeno niinamwenyo . Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noonkondo , yo iinamwenyo oyapumbwa iimeno. Aantu oya pumbwa iimeno niinamwenyo.

Ngaashi nana pe na aanafaalama yamwe mboka haya munu niikombo osho wo noongombe ope na wo yamwe haya munu noondjuhwa, nelalakano owala lyontumba nande okukukutha ko omayi nenge onyama, ohaya kala nduno taya pe ondjuhwa iikulya mbyoka tayi etele oondjuhwa opo dhi vale omayi ogendji.

Uuna aanongononi yena shoka ya hala okunongonona unene ngele taya yi yakaninge omapekapeko gawo mpaka naampeyaka olundji ohaya zala iikutu mbyoka yili ye yagamena koompadhi nokomalutu gawo opo kaaya kwatwe koombahiteli ndhoka tadhi ya etele uuwehame.

Uuna omvula ya loko nawanawa ohayi etelele omeya. Momeya muka ohamu kala mu na oohi, oontangu oshowo omakende. Oohi ndhika ohadhi tondokele nduno momatale oshowo momadhiya. Uuna omeya ga shuna pevi aakwashigwana ohaya yi mo e taya ka kwata mo oohi dhawo dhimwe taa ka lya dhimwe taya ka landitha.

Aanafaalama yamwe oha ya tekula oondjuhwa nenge nditye ngaashi komagumbo gokomikunda unene ito kala naanaa inoo adha megumbo kaamuna oondjuhwa . Aantu oha ya tekula oondjuhwa molwashoka oondjuhwa oha dhi vulu okudhipagelwa aayenda dho oha dhi liwa wo nopiituthi ngaashi poohango.

Ohaku kala taku igidhwa taku tiwa: "Oshilongo shaa na omuthigululwakalo osha fa olweendo lwa tumba lwaashi mpoka lwa thinda." Kehe omuhoko ogu na omuthigululwakalo gwasho noye na iinima mbyoka ya simaneka okuza ngaa kiikulya noshowo kiizalomwa.

Aanongononi oyeshi thamuna kutya manga inaaku ya evi ndika tatu lyata kulyo nena, muuyuni wonalenale okwa li owala ku na omamanya omanenene. Uuyuni nduno shi we ende tawu humukomeho, opo nduno omamanya ngoka ga tameka okuhengumuka muupambu uushona, opo ge ete po evi ndyoka tatu lyata kulyo nena.

Opu na oonkalo dhimwe dhombepo ndhoka kaadhi holike kiimeno. Uuna iimeno ya kunwa moonkalo dhombepo dha tya ngiika nande omutenya ohayi si po. Shika hasho hashi teya aantu mboka haya longo niimeno nenge aanafaalama omukumo. Ohaye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya gamene iimeno yawo konkalo yombepo yatya ngaaka.

Opuna oonkalo dhombepo ndhoka kaadhi holike kiimeno nonando puna omutenya ogundji, iimeno yimwe ohayi sipo etayi kala tayi kanitha ongushu. Komukalo ihe gwatya ngeyika , okuna oonkalo dhimwe oombwanawa moka iimeno hayi vulu okutulwa etayi gamenwa komutenya nokonkalo yombepo ndjoka ombwiinayi.

Ookuku nale okwali wala haya longo iilonga yawo taya longitha omake shoka shili hashi manapo ethimbo molwashoka ethimbo limwe omvula otayi vulu oku hula nando oku loka. Mopaife okuna omambakumbaku ngoka haga longo iilonga taga endelele.

Shiyenga shanangombe ngele oyega tilehi nawa, oha etelele omauwanawa ogendji ngaashi, oohi, oontangu, oshowo omakende. Oohi ohadhi zi momatale, moondombe, noshowo momadhiya. Aakwashigwana ohayayi mo yaka kwate oohi, uuna omeya ga pwiinina.

Ngaashi naanawa pena iinamwenyo mbyoka iitekulwanamwenyo hayi kala momagumbo hayi silwa oshimpwiyu kaantu, oshowo pena iinamwenyo mbyoka yokokuti, iinamwenyo mbika yomokuti ohayi kala momahala ngaashi omatonatelwahala ngaashi mEtosha otamu adhika mbyoka yomokuti.

Muuyuni wonale ,Uuyuni wookuku. Ookuku okwali ha ya lala moondunda dhomwiidhi. okwali ha ya lala moondjugo. Ashike mongaashingeyi oku na oondunda oombwanawa dhopashinanena ndhoka dhina egameno kaa kunawe.

Haaluhe owala iimeno hayi vulu oku kunwa mevi lyo lyene. Opu na evi ndoka ihaali mene iimeno .Opu omukalo gopashinanena ngoka ha gu longithwa kaanafaalama nenge kaantu mboka haa kunu iimeno e ta yi mene yafa owala yili mevi.

Shiyenga sha nangombe ngele she ga tilehi nawa oha etelele omeya. Momeya ohamu kala muna Oohi, aakwashigwana ohaya yi nduno ya ka kwate oohi dhawo taya longitha iilongithomwa oyindji ngaashi ooshoongo, oonete, uuwindji na yilwe.

Nalenale aantu okwali haya longitha iipululo yOondoongi osho wo Oongombe ngele taya pulula momapya gawo nenge yena shoka taya longo momapya. Ihe mongashingika uuyuni owa tembuka po, opuna omashina omanene nenge nditye omambakumbaku omanene ngoka haga longo iilonga no geli ga ninga onkalamwenyo ompu.

Omvula ngele yaloko ohayi etelele iinima oyindji ngaashi omeya. Momeya ohamu kala muna oohi, omankende, oontangu oshowo iinima yilwe. Oohi noontangu ohadhi yi nduno momatale aakwashigwana ohaya yimo nduno yaka kwatemo oohi noontangu nomankende.

Monalenale ka kwali kuna oondhopi osho wo iipeleki nooshipa dhoka tu wete tadhi tungithwa omagumbo go ngashiingeyi. Okwali owala kuna iiti noomwiidhi mbyoka oyo kwali hayi longithwa kooKuku moku tunga omagumbo gawo. Okwali haga monika nawa, okwali owala haga kala owala ga kola ngaashi omagumbo go paife.

Moshilongo shetu omuna iikunino yimwe ngaashi oshikunino Etunda. Metunda ohamu kunwa iimeno, iikwamboga oshowo iihape ya yoolokathana. Aantu mboka haya kunu mEtunda ohaya kunu iinima yawo nelalakano yimwe taya kalya komagumbo gawo yo yimwe taya kalanditha nelalakano yi imonene mo iiyemo .

Petameko lela lyuuyuni tate Kalunga okwa shita egulu nevi nokonima okwa ka shita iimeno, aantu niinamwenyo. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noonkondo, yo iinamwenyo wo oya pumbwa iimeno. Aantu oya pumbwa iimeno yo ya pumbwa wo iinamwenyo.

Petameko lela lyuuyuni Kalunga okwa shita egulu nevi. Nokonima okwa ka shita iimeno, aantu niinamwenyo . Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noonkondo, yo iinamwenyo oyapumbwa iimeno noonkondo . Aantu woo ohapumbwa iimeno niinamwenyo.

Meshito omu na iinamwenyo oyindji ya yoolokathana. Omu na iinamwenyo mbyoka hayi yamitha ngaashi:oongombe ,iikombo oshowo oonzi. Ope na wo iinamwenyo mbyoka iikwakookoloki ngaashi omakoko niiyengeleo oshowo omayoka. Ope na iinamwenyo mbyoka iikwamawawa. Iinamwenyo ayihe mbika oyi li ya simana.

Aanafaalama yamwe ihaya munu oondjuhwa . Ohaya kala nduno nokudhisila oshimpwiyu taye dhipe iikulya oshowo omeya. Koondjuhwa ohaku monika omayi oshowo onyama. Onyama yondjuhwa oyili ontoye kamana.

Ookuku nale okali haya longo iilonga taya longitha omake gawo, shika oshali hashi mana po ethimbo, molwashoka omuntu ota vulu oku kala ta longo epya uule womasiku ogendji. Paife opu na omukalo omuwanawa, ehumokomeho shi lye ya aantu ohaya longitha omambakumbaku.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iikwayamuthi ngaashi oongombe, iingulu, oondongi niikombo niinamwenyo mbyoka iikwakokoloki ngaashi omakoko, omayoka niiyengele opuna wo iinamwenyo mbyoka iikwamawawa ngaashi omakola, oondjuhwa, oombaka nayilwe.

Petameko lela lyuuyuni tate Kalunga okwashita egulu nevi nokonima okwakashita woo iimeno, naantu niimeno . Iimeno oyili yapumbwa iinamwenyo yo iinamwenyo oyapumbwa iimeno. Aantu oya pumbwa iimeno yo oya pumbwa woo iinamwenyo.

Omvula ohayi etelele omauwanawa ogendji moka mwakwatelwa oontangu nomakende. Oontangu nomakende ohaga tondokele momatale nosho wo momadhiya, moka hadhi ka kwatwa mo nduno kaakwashigwana taya longitha iikwatelwa oyindji yamwe taya kwata nelalakano yakaninge oongeshefa yamwe taya kwata ya kalye.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iiyakwayamithi ngaashi oongombe, iikombo, oondoongi niingulu naambyoka iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oombaka nuudhila. Opuna wo iinamwenyo mbyoka yomomeya ngaashi oohi, omakende noontangu.

Haaluhe wala iimeno hayi vulu ku kunwa mevi lyo yene. Opuna omukalo gumwe ngoka hagu longithwa mpoka iimeno tayi vulu oku kunwa inaapu longithwa evi lyasha. Niimeno mbika ohayi mene owala nawa etayi tulako eteyo li li nawa yafa owala yili mevi lyo lye.

Anafaalama yamwe ohaya munu oondjuhwa. Oondjuhwa odhili sha simana unene molwaashoka nande opuna omuyenda gontumba teya megumbo iha kala inadhipagelwa ondjuhwa. Aanafaalama ohaya munu oondjuhwa nelalakano lyoku monako omayi yo yamwe oya hala onyama.

Moshilongo shetu otamu adhika omatonatelwahala. Omatonatelwahala omahala moka hamu adhika iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo yomokuti iinamwenyo mbyoka ngaashi oonkoshi, oondjamba, oongwe nayilwe. Iinamwenyo mbika oya gamenwa koveta yoshilongo shetu.

Piituthi oyindji unene konyala ihapu kala ina pu liwa onyama yondjuhwa, onyama yondjuhwa oyi li yasimana okuza nga nale, ookuku oyali yasimaneka ondjuhwa noonkondo. Ondjuhwa ngele pehala omuyenda eya megumbo oyo nga hadhipagelwa ondjuhwa ndele iha dhipagelwa nande oshikombo nenge ongombe.

Aanongononi oya li yeshi thamuna kutya manga evi ndika tatu lyata kulyo inaali kala po, okwa li ku na omamanya omanene. Omamanya ngoka ogo nduno ga hengumuka po muupambu uushuushuuka e taga eta po evi ndika tatu lyata kulyo nena.

Poompito dhimwe iimeno ihayi vulu owala ku kunwa mevi lyolyene lyene ihe opuna omikalo dhimwe dhopashinanena moka iimeno hayi vulu oku kunwa etayi mene owala nawa notayi tulako owala eteyo li li nawa ngaashi naanaa yili mevi lyolyene lyene.

Meshito omu na iinamwenyo oyindji ngaashi iinamwenyo mbyoka iikwayamuthi, iinamwenyo mbyoka iikwakokoloki osho wo iikwamawawa. Iikwamawawa ohayi vulu okutuka molwaashoka oyi na omawawa nomalukalwa gayo olundji ogeli pombanda pomiti mpoka molwaashoka opo hayi tukile.

Meshito omuna iinamwenyo oyindji ngashi oongombe, iikombo noondongi, omuna wo iinamwenyo yiikwamawawa ngashi oondjuhwa, oombaka na yimwe.

Ehumokomeho sho ta li endelele, oshowo lya thika muunamapya nuuniimuna. Aantu ihaya longitha we oondoongi, oonkambe oshowo oongombe ngele taya pulula omapya gawo, ihe oku na owala omambakumbaku gamwe gontumba ngoka haga longithwa moku pulula omapya.

Ehumo komeho osho lyeya moshikondo shuunamapya nuunimuna. Aantu payife iihaya longithawe oongombe, uundongi nosho woo oonkambe okupululitha, aantu ohaalongitha omambakumbaku ngoka haga longo ta geendelele.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwa ngaashi iikombo, oondongi, oongombe nosho woo oombwa opena woo iinamwenyo yimwe mbyoka haku tiwa iinamwenyo yomokuti. Iinamwenyo mbika olundji oyili hayi adhika momatonatelohala. Iinamwenyo mbika oyili yasimana oshoka ohayi nana naatalelipo.

Sho ehumokomeho li olindji naanongononi sho taa ende taya nongonona shika naa shiya ka, iinima oyindji oya lunduluka. Iilonga oyindji ihayi longwa we noonyala, oshoka oonyala ohadhi mana po ethimbo dho ihadhi mana mbala. Iilonga otayi longwa owala nomashina. Omashina ohaga endelele noonkondo.

Uuna omvula ya loko nawa omwiidhi ohagu kala gwa ziza nawa. Omwiidhi ngele gwa ziza ohagu kala omwanawa nokiinamwenyo ashike iinamwenyo ohayi kala ya paluka nawa komalutu. Omwiidhi sho gwa ziza ohagu kala gu na iitungithilutu ayihe mbyoka ya pumbiwa kiinamwenyo. Pethimbo lyomvula iinamwenyo ihayi ka kala nana tayi kongo omeya molwaashoka omwidhi sho gwa ziza ogu na nale nomeya.

Omvula ngele ya loko ohayi kala puna omeya haga kala geli muundombe, omeya ngaka ohaga longithwa oku tunga aantu taa tungu omagumbo gawo, go ohaga nuwa wo nokiinamwenyo. Iinamwenyo pethimbo lyomvuka ihayi pumbwa nana oku falwa komahala gomahugilo nenge komahala gamwe, ihe ohayi kanwa muutale oshowo momadhiya.

Momagumbo ogendji ngaashi komagumbo ngeya ka gokomikunda unene omuna oondjuhwa ito kala naana wa adha mo egumbo lyaana oondjuhwa, Ondjuhwa oyili yasimana unene molwashoka nande omuyenda gwontumba te ya po oha dhipagelwa ondjuhwa. Ondjuhwa oyi li yina onyama ontoye kamana.

Komagumbo gokomiti kehe megumbo ohamu adhika oondjuhwa. Oondjuhwa dhimwe ohadhi gandja omayi dho dhimwe ohadhi gandja onyama. Onyama yondjuhwa oyili yasimana noonkondo yo oyili ontoye kamana unene ngele megumbo tamu ya omuyenda oha dhipagelwa ondjuhwa.

Petameko lela lyuuyuni tate Kalunga okwa shita evi, nokonima okwa ka shita iimeno, aantu niinamwenyo. Iinamwenyo oyi li ya pumbwa iimeno noonkondo, yo iinamwenyo wo oyi li ya pumbwa iimeno, aantu oya pumbwa iimeno yo oya pumbwa wo iinamwenyo.

Kakele owala kiitekulwa namwenyo mbyoka hayi kala momagumbo , opena woo iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbika ohayi kala momatonatelwa hala ngaashi etonatelwahala Etosha . Metosha ohamu adhika iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbika ohayi kala owala yili ku yoyene unene kapena naana omuntu gontumba ha yimo ekeyi sile oshimpwiyu ekeyi pe nande iikulya oshowo omeya.

Nonando ne kuna iikunino mbyoka iinene ngaashi Etunda onkene nga aantu taya tsuwa omukumo ya kale yena uukunino wawo uushona pomagumbo gawo, mpoka taya kunu mo iikwamboga yawo. Iikwamboga oyili yasimana na kehe omuntu ota tsuwa omukumo akale hali iikwamboga.

Uuna shiyenga shanangombe sheya tilehi nawa ohayi etelele iinima oyindja. Ohayi etelele omeya. Omeya moompito odhindji ohamu kala oohi, omakende nosho woo oontangu. Oohi dhila ohadhi tondokele miinima yayoolokathana kutya omomatale nomomadhiya nosho woo miinima yimwe. Aantu aakwashigwana ohayi mo nduno yakakwatemo oohi nomakende gawo.

Petameko lela lyuuyuni kalunga okwa shita egulu nevi, nokunima okwa ka shita wo aantu, iinamwenyo niimeno. Iimeno oyili ya pumbwa iinamwenyo noonkondo yo iinamwenyo wo nayo oya pumbwa iimeno. Aantu oya pumbwa iimeno osho wo iinamwenyo.

Uuna pwaa na evi lya gwana nenge evi ndyoka li li po li na nando oshimongwa nenge ihali vulu okumena iimeno yontumba mbyoka omunafaalama a hala okukuna, opu na omukalo gumwe omwaanawa gopaunongononi ngoka hagu vulu owala okukunwa iimeno e tayi owala nawa ya fa yi li mevi lyolyenelyene.

Nande ehumo komeho lili tali dhana onkandangala monkalamwenyo yakehe esiku, onkene ngaa natango puna iinima yimwe kwali hayi longithwa nale kookuku. Ookuku nale okwali haya pungula iilya yawo nenge kehe shoka yamona momapya gawo miigandhi.

Pethimbo lyokwenye uuyuni nenge komikunda ohaku monika nayi, ihe pethimbo lyokulombo pethimbo iimeno ya ziza nawa ohaku monika nawa, Eshito ohali kala tali monika nawa noonkondo, molwa owala iimeno sho ya ziza nawa. Nomuntu ngele to ende to tala oto mono lela kutya eshito oli li lyo opala ngiini.

Aantu paife ihaya longo we iilonga taya longitha omake gawo. Opuna omashina ngoka geli po ga longwa nenge nditye omambakumbaku ngoka geli haga longo. Omambakumbaku ngaka ohaga longo nawa no ihaga mana po ethimbo. Ohaga longo wo taga endelele.

Meshito omu na iinamwenyo ya topolwa moongundu odhindji. Opu na mbyono haku tiwa iitekulwa namwenyo ngaashi iikombo, oongombe, oondjuhwa, oombwa oshowo iingulu. Iinamenyo mbika ohayi silwa oshimpwiyu kaantu. Opu na iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba, oongolo noonkoshi. Iinamwenyo mbika ohayi kala yi li kuyoyene, olundji ihayi silwa naanaa oshimpwiyu komuntu.

Aantu komukalo ngwiyaka gokulonga noonyala dhawo nenge nomake gawo oya za ko. Paife okuli taku longwa omashina gopashinanena nenge ga longwa ko nale. Omashina ngaka ohaga longo taga endelele, nogeli ga ninga iilonga iipu.

Moshilongo shetu ohamu ya aatalelipo mboka ha yeya oku tala omahala ga yoolokathana, ngaashi nanaa moshilongo shetu mu li hamuzi aantu ta ya yi kiilongo yimwe ya katalelepo nenge ye na shoka ta ya katala. Opena omahala gamwe omawanawa nomahokithi okutala.

Uuna pwaana evi lyagwana nenge evi lyontumba ndyoka lyi li po itaa li vulu oku mena iimeno yontumba mbyoka omunafaalana gontumba nenge omuntu gontumba ahala oku kuna, ihashi mu nyenge molwashoka opena omukalo gontumba, ehala limwe lyontumba lyopawunongononi lya longekidhwa ha li kunwa iimeno ndele ta yi menene mo ike nawa ya fa yi li mevi lyo lyene lyene.

Shampa owala wa tala kegulu unene ngaa pu Nakawela mpoka, oto vulu lela oku mona kutya omvula otayi ziko nawa yina omata omawaanawa. Omvula ohayi kala ya pumbiwa unene, unene tuu ngele momapya muna iimeno, unene tuu ngaashi komikunda hoka haku longwa nohayi kala ya pumbiwa noonkondo.

Ope na omahala gamwe moshilongo shetu, ihaaku yiwa kuuhauto mboka uushona, iiyenditho mbyoka iishona haku yi wa owala kiiyenditho mbyoka iinene, molwashoka iiyenditho mbyoka iinene oya kola nohayi ende momafululu goludhi kehe. Aantu mboka ye na iiyenditho mbyoka iishona ihaya ende ko unene komahala hoka nongele oya hala oku enda ko ohaya yi ko owala niiyenditho mbyoka iinene.

Omvula ngele ya loko nawanawa aantu komikunda oye li haya pulula omapya e ta ya limi yo ta ya kunu mo iilya, iilya mbyoka ohayi koko nduno ohaku ya nduno ethimbo ngele ya koko ohayi tula ko omitse nohadhi teywa ko nduno.

Opena iinamwenyo mbyoka iikwayamuthi ngaashi oongombe, oondongi, iingulu niikombo. Opena wo iinamwenyo mbyoka iikwakookoloki ngaashi omayoka, omakoko, niiyengele. Opena wo iinamwenyo mbyoka yo momeya ngaashi oohi, omakende noontangu.

Shiyenga shaNangombe ngele shega dhenge nawa pevi, ohayi etelele iinima oyindji. Ohayi etelele omeya, momeya moka ohamu kala oohi, oontangu, nomakende. Omeya ngele gwapine aakwashigwana ohaya yi nduno yaka kwatemo oohi dhoka nomakende ngoka haga kala geli momadhiya noshowo momatale.

Iimeno oya pumbwa omeya opo yi kale yina omwenyo oshoka ohaku tiwa omeya ogo omwenyo, uuna kaapu na omeya ga gwana nenge omvula inayi loka nawa, aanafalama ohaya e ta po omikalo dhimwe dho ku tekela iimeno yawo.

Moshilongo omuna aanafalama haya mu iikombo nongombe oshowo oonzi. Opena yamwe mboka haya mu iikwamawawa ngashi oondjuhwa, yamwe oha ya mu iikwamawawa nelalakano lyoku monako omayi noyamwe oha ya mu iikwawawawa oku monako onyama.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iikwayamithi ngaashi oongombe, oondongi, iikombo niingulu, opuna wo iinamwenyo mbyoka yiikwamawawa ngaashi, uudhila, oondjuhwa, oombaka nayilwe. Iinamwenyo ayihe mbika oya simana.

Shiyenga shaNangombe ngele shega tilehi nawa, ohe etelele oohi. Oohi ndhika ohadhi tondokele momatale oshowoo momadhiya. Aakwashigwana ohaya yimo niilwitho yayoolokathana , yaka kwatemo oohi . Yamwe ohaya ka lya, yamwe etaya landitha nelalakano yiimonenemo iimaliwa.

Aantu mboka haya kunu iimeno ihaya nyengwa naana konkalo yomeya. Uuna pwaana omeya gagwana nenge uuna omvula inaayi loka shika ihashi yateya omukumo, oshoka ohayeya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya tekele iimeno yawo etayi kala yili nawa yo itayi si po.

Aanafalama yamwe ohaamunu iikombo, po epena yamwe haamunu oonzi opena woo yamwe haamunu oongombe. Oongombe odha pumbiwa nayi moshilongo shetu, molwaashoka oongombe ohadhi vulu okudhi pagwa

Uunene komagumbo go komikunda kehe megumbo ito kala ino adha mo oondjuhwa. Aantu ohaya tekula oondjuhwa molwashoka oondjuhwa odhina onyama ontoye noho ondjuhwa ohayi dhipagelwa omuyenda una puna nande oshituthi shontumba nande oshituthi shohango nenge evalo nomakoleko aantu ohaya li oondjuhwa.

Opu na owala iimeno ihayi vulu okukunwa mevi, ihe opu na omikalo dhopaunongononi, ndi tye dhopashinanena hadhi longithwa mpoka iimeno hayi kunwa inaapu longithwa evi nohayi meni owala nawa ngaashi ka ya fa yi li mevi lyo lyenelyene.

Muuyuni wonale ookuku okwali owala haya longo iilonga nomake gawo. Shika oshali shili tashi pula ethimbo olindji, notashi lolodha omuntu. Ihe muuyuni wopaife, opwa longwa omambakumbu ngoka geli haga ende, nohaga longo po iilonga mepathimo lyeho.

Omvula ngele ya loko nawa nawa, ohayi etelele omauwanawa ogendji, ngaashi oohi. Oohi ndhika ohadhi tondokele nduno momatale oshowo muundombe, moka nduno ngele omeya ga pwiinine hadhi ka kuthwa mo nokukwatwa mo kaakwashigwana.

Opena iinamwenyo mbyoka iikwayamithi ngaashi oongombe, iingulu, oondoongi noombwa po wo opena iinamwenyo mbyoka iikwakookoloki ngaashi omayoka, omakoko niiyengele. Opena wo iinamwenyo mbyoka yomomeya ngaashi oohi, omakende noontangu.

Opuna iimeno yimwe yontumba mbyoka yaahole omutenya nandenande. Uuna yili momutenya yohayi sipo. Aanafaalama oye yapo momikalo dhayoolokathana nkene taya gamene iimeno yawo komutenya, oyeli yeyi tungila iinima yafa oondunda moka tayi kala opo yaase po.

Nande omvula kayi po ya gwana shika ihashi teya aanafaalama omukumo. Ohaye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya tekele iimeno yawo nenge nkene taya longekidha evi lyawo nelalakano ya kune mo iimeno yawo.

Haaluhe wala iimeno hayi kunwa mevi lyolyene opena poompito dhimwe iimeno hayi kunwa monkalo yimwe yopashinanena moka hayi kunwa mo owala etayi koko wala yafa owala yakunwa mevi lyolyene ohayi mene owala etayi tula ko eteyo ewanawa ngaashi naanaa iimeno mbyoka ya kunwa mevi lyo lyene.

Ha aluhe owala iimeno hayi vulu oku kunwa mevi lyolyene, opena poompito dhimwe evi ndyoka ihali mene iimeno yontumba nenge lyina oshimongwa, ihe ihashi teya aanafalama omukumo ohaya kongo oonkalo dhimwe dhopashinanena moka haya kunu iimeno yawo.

Iinamwenyo yomokuti oyili yasimana unene ngaashi naana iitekulwa namwenyo. Iinamwenyo yomokuti mbika ohayi kala yili kuyoyene ihayi silwa naana oshimpwiyu komuntu. Ihayi adhika mokuti oyili nokuli yatulwa momahala omatonatelwa hala ngaashi Etosha.

Ongombe otayi dhana onkandangala ngele tashi ya meliko lyoshilongo shetu, molwashoka onyama yongombe ohayi vulu okutumwa kondje yoshilongo, e tayi landithwa. Shampa ya landithwa oshimaliwa shoka ohashi yi moshiketha shepangelo. Oshimaliwa shoka shampa sha yi moshiketha shepangelo ohashi longithwa omauwanawa ogendji gaakwashigwana.

Opu na iimeno yontumba mbyoka ya pumbwa omeya ogendji noonkondo uuna itayi mono omeya nena ohayi si, ohaku tiwa anuwa omeya ogo omwenyo uuna kapu na omvula shika ihashi teya aanafalama omukumo nenge aantu mboka haya kala niimemo ohaye yapo nomikalo dha yoolokathana nkene taya pe iimeno yawo omeya.

Nonando kuna iikunino mbyoka iinene ngaashi Etunda, onkene ngaa aantu yeli taya tsuwa omukumo, opo ya kale yena uukunino wawo uushona momagumbo gawo, moka taya kunu mo iikwamboga. Iikwamboga oyina uundjolowele, na kehe omuntu ota tsuwa omukumo opo akale hali iikwamboga.

Omahooli ga thika nomiilongo yetu. Aantu ihaya longo we iilonga noonyala molwaashoka okulonga iilonga noonyala ohaku ende nethimbo, ohaku mana po ethimbo uunene nomuntu ita mana mbala, otashi mu pula omasiku, opo a mane oshilonga shontumba, ihe paife kuuyuni okuna omashina omawanawa ngoka haga longo taga endelele miilonga.

Uuna omvula yaloko nawa ohayi etelele omauwanawa ogendji, ngaashi omeya momeya ohamu kala oohi noontangu noshowoo omakende, aantu ohaya yimo nduno momeya moka niilongithomwa oyindji ngaashi uuwishi, oonete nuushongo nelalakano lyokukakwatamo oohi.

Omagumbo gokomikunda unene kehe megumbo ohamu adhika oondjuhwa. aantu oyeli haa tekula oondjuhwa molwaashoka oondjuhwa ohadhi dhipagelwa aayenda. ngele opweya omuyenda gontumba oha dhipagela ondjuha iha dhipagelwa nande oshikombo nenge ongombe. piituthi yomanyanyu ngaashi mohango namo ohamu liwa oondjuhwa

Ehumokomeho sho tali ende lyu uka komeho oli li lya kwatela mo iinima oyindji, sho osho wu wete moompito dhimwe aantu ihaya kunu we iimeno yawo mevi lyolyenelyene, ihe ohaya kunu monkalo yimwe yopashinanena, moka iimeno tayi kunwa e tayi mene owala nawa.

Momagumbo agehe ngaashi unene komagumbo gokomikunda ito kala ino adhamo ondjuhwa, aantu ohaya kala taya tekula oondjuhwa nodhili dha simana noonkondo omolwashoka ngele opu na nande omuyenda gontumba teya oha dhi pagelwa ondjuhwa iha dhi pagelwa nande ongombe nenge oshikombo ashike ondjuhwa owala ha kuthilwa a dhipagelwe.

Uuna kaapu na omeya ga gwana nenge omvula inaayi loka nawa nenge thimbo ndyoka omvula itayi loko, aanafaalama ihaya teka nando omukumo uuna ya hala okukuna iimeno yawo. Ohaye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya tekele iimeno yawo nenge nkene taya sile iimeno yawo oshimpwiyu ngele tashi ya komeya.

Ngaashi naana puna aanafaalama yamwe haya munu iikombo noongombe osho wo iingulu, opuna wo yamwe ya munu noondjuhwa. Koondjuhwa ohakuzi iinima ya simana ngaashi omayi nondjama. Obama yondjuhwa oyili onto we kamana noya simanekwa. Aantu oyendji oye hole onyama yondjuhwa.

Tate Kalunga okwa shita iimeno, aantu niinamwenyo niinima yimwe ya gwedhwa po. Iimeno niinamwenyo oshowo aantu oye li ya pumbwathana monkalamwenyo ndjika ya kehe esiku.

Hakehe iiyenditho hayi vulu oku thika komahala agehe. Opena iiyenditho yimwe yotumba mboka nda dhini oku tumbula nando uuhauto mboka uushona ihawu thikiko komahala gamwe gontumba. Komahala hoka kuna omafululu nenge kuna omavi unene ogendji ihe komahala ngaaka ohamu thiki owala oohauto dhoka onene ano dhoka ihadhi tila omafululu.

Momagumbo unene tuu ngoka gokomukunda kehe megumbo ohamu kala mu na oondjuhwa ngaashi ndhoka oonkitu, uuyuhwena noshowo shikondombolo. Shindombolo okuli simana molwashoka aantu yamwe ohaati nokuli oye omutse gwegumbo, shikondombolo ondjuhwa ndjoka hayi pendula naantu ha yiigi ongulonene lela.

Ngaashi naana pu na iitekulwanamwenyo ngaashi oondjuhwa, oombwa, iikombo, oongombe nayilwe, osho wo pu na iinamwenyo yimwe mbyoka yomokuti haku tiwa iinamwenyo yomokuti. Olundji ohayi adhika momahala ngaashi omaTosha. Etosha omo moka mu na iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbyoka oyi li mo ashike hayi isile oshimpwiyu kuyo yene, kapu na nando omuntu gontumba ha yi e ke yi sile oshimpwiyu.

Aantu monale okwali owala haya longo iilonga noomake, gawo shoka kwali hashi lolodha sho ohashi manapo ethimbo , ndele paife molwa uuyuni wahuma komeho okwalongwa omashina nenge omambakumbaku gontumba ngoka haga longoko iilonga meendelelo.

Meshito ota mu adhika iinima oyindji ngaashi iimeno, iinamwenyo osho wo aantu. Iinima ayihe mbika oyili ya pumbwathana noonkondo. Iimeno oyili ya pumbwa iinamwenyo yo iinamwenyo oya pumbwa iimeno. Aantu nayo wo oya pumbwa iimeno yo oya pumbwa wo iinamwenyo.

Omvula ngele ya loko unene komikunda ohayi etelele omauwanawa ogendji ngaashi oohi. Oohi ohadhi yi momatale oshowo muundombe omo aakwashigwana omo haya yi taye ke dhi kwatamo taya longitha iilongitho ya yoolokathana.

Haluhe owala iimeno hayi vulu oku kunwa mevi lyo lyene, opuna omukalo gumwe aantu haya vulu oku kuna iimeno inapu longithwa nande evi limwe, nde iimeno mbika ohayi mene owala nawa etayi tulako etewo ewanawa yafa nana ngashi iimeno mbyoka yili meni.

Haaluhe wala iimeno hayi kunwa mevi lyolyene ihe opena pompito dhimwe iimeno hayi vulu okukunwa monkalo yimwe yontumba yopawunongononi, moka iimeno hayi mene owala nokutulako eteyo ewanawa yafa naana ngaashi mbyoka yili mevi lyolyene.

Ope na iinamwenyo ndyono ngaashi oongombe, iikombo, iingulu, oondongi oshowo oombwa. Ope na wo iinamwenyo ndyoka iikwa kookoloki ngaashi omayoka, iiyengele nomakoko. Ope na wo iinamwenyo yimwe iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, nomakola nayilwe.

Ngaashi pena aanafalama yamwe haya munu oongombe, iingulu noondjuhwa opuna aanafalama yamwe mboka haya munu iikombo. Kiikombo ohaku zi onyama ndjoka yili hayi vulu okulandithwa tayi etele mwene gwawo ngoka eyi landitha oshimaliwa.

Ookuku yonale oyali haalongo iilonga taalongitha omake gawo ihe muuyuni wo payife ehumo komeho olyathima nomuunamapya nuunimuna. Iilonga payife otayi longwa owala komashina, omashina ngaka oha ga longo iilonga nawa noha geendelele woo.

Aanafaalama oha ya munu iikombo, oongombe oshowo oonzi yamwe oha ya munu oondjuhwa. Mboka ha ya munu oondjuhwa oha ya kala no ku dhipa omeya shi I kwatelela kutya ngele okwahala oku iikombo, oongombe oshowo oonzi yamwe oha ya munu oondjuhwa. Mboka ha ya munu oondjuhwa oha ya kala no ku dhipa omeya noshowo iikulya, shi ikwatelela ngele okwahala oku monako onyama koondjuhwa ote yi iikulya mbyoka ta yi etele oondjuhwa dhilye opo dhi kale dhi na onyama, ngele okwahalako omayi osho ngaa natango tedhipe iikulya mbyoka ta yi dhi etele dhi vale omayi.

Nonando ehumokomeho lye ya olindji, moka aantu yamwe nokuli yi iyadha taya tungu omagumbo gawo taya longitha oondhopi noshowo iipeleki, onkene ngaa natango ku na omagumbo ngoka ga li haga ziwa nale kookuku, ngoka ga ningwa moomwiidhi nomiiti. Omagumbo ngaka ohaga monika nawa noonkondo, go omuthigululwakalo ogo ngaa gwa pumbiwa.

Nando pe naa iikunino iinene ngaashi Etunda, aantu otaya tsuwa woo omukumo opo kehe gumwe akale nokakunino ke kashona, pegumbo, oshili tashi hupitha aantu ngele tashi ya poondjato, oshoka omuntu italanda we iikwamboga ihe ota kutha mbyoka akuna.

Ehumokomeho sho tali ende tali ya naanongononi otaa ende taa nongonona iinima oyindji. Aantu komukalo ngwiyaka kwa li haa longo ko make okwa li hashi kala shi na ondjila onde niilongo ihaayi pu mbala oya za ko, ihe paife otaku longwa omashina ngoka ge li taga endelele nohaga ningi iilonga iipu.

Meshito omu na iinamwenyo oyindji. Omu na iinamwenyo mbyoka yiikwamawawawa. Iinamwenyo mbyoka yiikwamawawa ohayi kala owala tayi tuka mombanda moka, molwashoka oyi na omawawa. Iinamwenyo mbika iikwamawawa ohayi lala noyi na omalukalwa gawo ge li pombanda miihandhila.

Haaluhe owala aantu mboka haya longo niimeno haya kunu iimeno yawo mevi, ihe opena omikalo odhindji omuntu tavulu oku kuna iimeno ye e tayi mene owala nawa. Nenge opena oompito odhindji nenge opena iinima oyindji hayi vulu oku kunwa iimeno. Ndele iimeno tayi mene owala nawa e tayi, yafa owala yili mevi ndiyaka lyoyene.

Uuna omvula ya loko nawa ohayi etelele omauwanawa ogendji ngaashi oohi ndhoka hadhi kala dhili momatale, momadhiya oshowo momithima. Aakwashigwana ohaya yi mo nduno uuna omeya ga pwinina yeke dhikwate mo. Ohaya longitha iilongitho oyindji ngaashi oonete, ooshongo nayilwe.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iikwayamuthi ngaashi oongombe, iikombo, oondongi, iingulu noonzi niinamweyo mbyoka yopakokoloki ngaashi omayoka, omakoko nomayengele opu nawo iinamwenyo mbyoka yomomeya ngaashi oohi, oontangu nomankende.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwa namwenyo ngaashi oongombe ,oondongi, iingulu noondjuhwa opena woo iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbika yomokuti ohayi adhika moma tonatelwa hala ngaashi metosha. Iinamwenyo mbika oyeli haya nana aatalelipo. Aatalelipo sho ta yeya moshilongo shetu ohaya futu oshimaliwa shontumba shoka shili hashi tulwa moshiketha shepangelo.

Ookuku nale oya li haya longitha oondoongi, oongombe noonkambe ngele taya pulula omapya gawo. Ihe omukalo nguka mopaife aantu oya tembuka ko thiluthilu. Aantu ohaya pulula omapya gawo taya longitha omambakumbaku, ngoka ga longwa ko. Omambakumbaku oga simana.

Iikwamboga oyi na uundjolowele noyi na iitungithilutu oyindji, onkene kehe omuntu ota tsuwa omukumo, opo a kale e na okakunino ke megumbo lye, ta kala ha kunu mo iikwamboga ye nokukutha mo iikwamboga ye ta li.

Ka kele kiinamwenyo mbyoka iitekulwa ngaashi oongombe, iingulu, iikombo, oondongi noshowo oondjuhwa, ope na wo iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbika pomahala ogendji ohayi kala yili poma tonatelwahala ngaashi etosha. Iinamwenyo mbika ohayi kala yili kuyoyene kapena ngu teyi sile oshipwiyu.

Opuna omahala gamwe gontumba hoka haku vulu owala okuliwa niiyenditho yimwe yontumba. Ngele okuna okahauto okashona, ihaka thikiko omolwa omafululu ngoka geliko nenge evi ndyoka olindji . Ohaku longithwa iihauto mbyoka iinene.

Petameko Kalunga okwashita egulu nevi. Okwa shita woo iinamwenyo, iimeno naantu. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noongondo. Iinamwenyo nayo oya pumbwa iimeno. Aantu oya pumbwa iimeno niinamwenyo.

Aatiligane oha ye ya moshilongo shetu ye ye ya tale iinima oyindji ya yoolokathana ngaashi nande iinamwenyo mbyoka yi li mEtosha. Sho nduno ta ye ya muka ohaya ithanwa aatalelipo, haya futu nduno oshimaliwa shontumba, oshimaliwa shoka oha shi yi moshiketha shepangelo.

Opena omahala gamwe ihaa ga endwa ku kehe oshihauto. Peena iihauto yimwe yontumba ndadhini okutumbula nande iihauto mbyoka iishona ihaa yi thiki komahala gontumba haku yi ashike iiyenditho mbyoka yakola ihaayi nyengwa komafululu.

Haaluhe owala iimeno tayi vulu okukunwa mevi lyolyenelyene, opuna poompito dhimwe iimeno hayi kunwa moonkalo dhopashinanena, moka iimeno hayi mene owala nawa etayi koko, etayi tulako owala etewo lili ngaashi ngaa iimeno mbyoka yakunwa mevi lyolyenelyene.

Komagumbo gokomikunda, unene kehe megumbo omuna oondjuhwa. Oondjuhwa ndhika oha dhi tekulwa kaantu, ta ye dhi pe iikulya nomeya, oondjuhwa odhina onyama ontoye kama, dho ondjuhwa oha dhi vulu oku dhipagelwa naayenda, oondjuhwa oha dhi vulu wo oku liwa piituthi, ngaashi ohango.

Omuntu opo avule okulonga iilonga ye nawa nondjungu no ne endelelo ongele owala alyasha . Omuntu ngelw inalya nena otakala owala ta kotha no ita pondolasha niilonga ye iteyimana. Aantu ohayali iikulya ya yoolokathana unene oshimbombo osho shili omwiha gwaawambo.

Ngaashi naana pena iitekulwanamwenyo mbyoka hayi silwa oshimpwiyu noku pewa iikulya nomeya kaantu mboka ye yi konga, nelalakano lyoku yi tekula. Oshowo ngaa pena iinamwenyo mbyoka yomokuti mbyoka hayi kala ta yi itekula yoyene. Iinamwenyo mbika kapena naana ngoka heyi pe okulya oshowo okunwa, ihe ohayi kala owala kuyoyene.

Nando ehumokomeho olyeya nenge lyiiteyela moshilongo nuuyuni awuhe . Onkene ngaa pena iikulya yimwe mbyoka kwali hayi liwa nale kookuku momuthigululwakalo. Iikulya mbyoka yomuthigululwakalo onkene ngaa yeli tayi liwa sigo omonena oyili yasimana noyili itoye toye kamana.

Kakele kiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo ngaashi, oongombe, iingulu, oondoongi osho wo oombwa, opena iinamwenyo mbyoka yomokuti. Ano iinamwenyo mbika hayi adhikwa momatonatelwa hala ngaashi mEtosha. Iinamwenyo mbika oyili hayi nana aatalelipo.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iikwayamuthi ngaashi Oongombe, noondongi niinamwenyo mbyoka iikwakokoloki ngaashi Omayoka, Omakoko nomayengele opena iinamwenyo mbyoka iikwawawa, iinamwenyo mbika yikwawawa ongaashi Oondjuhwa, Uudhila, Oombaka na yilwe.

Iilonga nale okwali hayi longwa tashi kwata omasiku ogendji, molwaashoka aantu okwali owala haya longo koonyala. Shi ehumokomeho lyeya, okuna omambakumbaku ngoka haga ningi iilongaa iipu. Embakumbaku ohali pulula owala owili yimwe e tali mana, nohali endelele.

MOshiwambo ohaku tiwa oshingulu ongombe yomukulukadhi , sho osho wuwete kehe omukulukadhi unene aakulukadhi mboka yokomikunda kehe gumwe oha kala ena okanyongo ke koshingulu . Aasamane ihaya kala naanaa yena iikungulu ihe iingulu ohayi kala owala kaakulukadhi.

Haaluhe owala iimeno hi vulu oku kunwa mevi lyo lyenelyene. Ihe sho uuyuni taweende tawu humu komeho, opena omikalo dhimwe dhpaunongononi dha totwa po, moka omuntu tavulu oku kuna iimeno ye etayi mene owala, etayi tulako owala eteyo lyili nawa, ngaashi owala yili mevi lyo lyenelyene.

Sho ehumokomeho li li olyindji no lya iteyela miilongo ayihe, aantu ihaya longo we iilonga koonyala, shika shi li itashi mama po ethimbo no hashi lolokitha omuntu. Ihe oku na omambakumbaku gopashinanena mgoka haga longo nawa, nohaga longo meendelelo, haga ningi iilonga iipu.

Opena iinamwenyo yimwe mbyoka hakutiwa iitekulwa namwenyo, mbyoka hayi kala momagumbo tayi silwa oshimpwiyu kaantu mboka yeyi konga nelalakano lyokuyi tekula. Oshowo opena iinamwenyo yimwe mbyoka hayi kala mokuti. Iinamwenyo mbika ohayi kala noku isila oshimpwiyu kuyoyene. Uunene kapuna naana ngoka heyisile oshimpwiyu molwashoka oyili kuyoyene.

Muuyuni wonale ookuku okwali haya longo iilonga yawo komake. Shika okwali hashi mana po ethimbo molwaashoka, omuntu ota vulu oku kwata nande omasiku geli omulongo eli owala ta longo oshilonga shimwe ashike. Mongaashingeyi kuuyuni okuna omambakumbaku nenge omashina ngoka haga longo iilonga taga endelele.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele omeya, omeya ngoka ohaga tondokele nduno momadhiya nosho wo momomatale. Momeya oha mu kala mu na iinima oyindji ngaashi oohi, oontangu osho wo omakende. Ohamu mene wo iimeno, iimeno mbyoka hayi mene mo ongaashi omavo, omavo ogeli omawanawa noonkondo.

Tate Kalunga okwa shita iinima oyindji eyi shitila kombanda yevi. Okwa shita iimeno, iinamwenyo osho woo aantu . Iinamwenyo okwa shita iinamwenyo ngaashi iikwa yamuthi . Iinamwenyo mbyoka yina omagundji ngaashi oongombe niikombo . Okwa shita woo iikookayi ngaashi omayengele nomayoka. Okwa shita woo iikwamawawa. Iinamwenyo mbyoka hayi hayi tuka.

Uuna omvula inaayi loka nawa, nenge pwaana omeya gagwana nawa, shika ihashi teya aanafalama omukumo, ohayepo nomikalo dhayoolokathana, nkene taya pe iimeno yawo omeya, molwaashoka oshimeno ngele itashi mono omeya, ohashi sipo thiluthilu, e tashi kanitha ongushu.

Ngaashi naana pe na aanafaalama yamwe haya munu niikombo, oongombe oshowo oonzi, ope na wo aanafaalama yamwe haya munu noondjuhwa nelalakano lyokumona ko onyama, yo ya mone elalakano lyokumona mo omayi.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwanamwenyo ngashi oongombe, oondongi, iikombo, niingulu oshowo oondjuhwa opena wo iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbyoka ohayi kala momatonatelo hala ngashi mEtosha, opuna nduno aatalelipo mboka haya yi yaka tale iinamwenyo mbika.

Kehe omuntu ota tsuwa omukumo opo akale ha li iikwamboga. Iikwamboga oyili yina iitungithi yolutu yagwana. Iikwamboga oyina woo uundjolowele. Sho osho taku tiwa andola kehe megumbo mukale muna oka kunino kontumba keli ngaa megumbo moka omuntu takala owala ha kunu mo iikwamboga ye eta kala hakuthamo tali naanegumbo lye .

Ookuku nale okwali wala haya longo iilonga ayihe nomake gawo shika kwali shili hashilolodha omuntu sho oshili wo hashi kwata ethimbo olindji, ihe muuyuni wopaife ehumo komeho olili lela nomoshikondo shuunamapya nuuniimuna. Okuna omashina nenge nditye omambakumbaku ngoka geli hagalongo po iilonga taga endelele.

Moompito dhimwe ha aluhe owala iimeno hayi vulu okukunwa mevi lyolyene lyene oshoka omavi gamwe ohaga kala gena oshimongwa nande omuntu akunumo iimeno ye ihayi mene nande. Opena omukalo gumwe goshinanena moka iimeno tayi vulu okukunwa etayi mene owala nawa.

Haaluhe naana iimeno hayi kunwa, tapu longithwa owala evi, nenge haaluhe iimeno hayi kunwa mevi. Opuna poompito dhimwe iimeno tayi vulu okukunwa, inaapu longithwa evi. Ndele iimeno mbika ohayi mene nawa, e tayi tulako eteyo ewanawa.

Okwa tiwa oshigwana shaana omuthigululwakalo osha fa owala olweendo lwatumba lwaashi mpoka luuka, onkene oku na iituthi yimwe sigo onena ya simanekwa nohayi dhimbulukiwa momithigululwakalo dhetu dhOshiwambo.

Omahala gamwe uuna to ende oto vulu okumona mo omavi ga ngundumana, aantu ohaya ithana taya ti oondundu. Oondundu evi lya gongala, ihe ngele oto tala oto hala okutya pamwe olya ningwa nande okomuntu nenge komashina, ihe evi ndika olili owala lo paunshitwe osho owala lya kala ngaaka.

Aanongononi mboka ya nongonona nale eshito, oyeshi popi noku shi thamuna kutya nale ka kwali naana kuna evi ngaashi ndika tuli wete . Okwali wala kuna omamanya omanenenene. Omamanya ngoka ogo nduno ga tameke oku hengumuka konima yoomvula noomvula opo ga ete po evi ndika tuli tatu lyata kulyo nena.

Uuna pwaa na evi lya gwana nenge evi ndyoka li li po ihaali vulu okumena iimeno yontumba shika hasho hashi teya aanafaalama nenge ndi tye aantu mboka haya kunu iimeno molwaashoka ope na omukalo gumwe gwontumba hagu longithwa gwopaunongononi moka omuntu ta vulu okukuna iimeno ye mevi lyo lyene.

Omvula ngele ya loko nawa ohayi etelele omauwanawa ogendji. Ohayi etelele woo oohi oshowoo oontangu. Oontangu noohi ohadhi kala ihe momeya. Aakwashigwana ohaya yi mo nduno yaka kwate oohi noontangu. Ohaya yimo noonete, uuwindji noshotuu.

Opena iikunino yimwe yili moshilongo shetu, mbyoka hayi kunu iikwamboga. Ndele hayo owala yikale ya talika omeho, otaku tsuwa omukumo kehe omuntu, akale e na okakunino ke okashona keli megumbo lye.

Uuna kaapu na omvula ya gwana, uuna shiyenga shaNangombe inega tilahi nawa, aanafaalama ohaye ya po nomikalo nkene taya tekele iimeno yawo. Ohaye ya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya kunu iimeno yawo kutya itaye yi kunu yi li mumwe, opo kehe oshimeno shi kuthe omeya poonzo dha yoolokathana, ngele oye yi kunu yi li mumwe otayi kala unene tayi ningi ethigathano lyomeya.

Poompito dhimwe ohaku kala kuna onkalo yombepo yontumba iinayi pumbiwa kiimeno yontumba mbyoka omunafalama gontumba a hala okukuna komukalo ihe gwatya ngeyi omunafalama oheya po nomikalo dhimwe dhontumba dhoka ha longitha opo owala keelele iimeno ye konkalo yombepo yatya ngaaka.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwa namwenyo ngashi oongombe, iikombo, iigulu nayilwe nambyoka iikwakokoloki ngashi omakoko, omayoka nomayengele nambyoka iikwamawawa ngashi oondjuhwa, uudhila noombaka opena woo iinamwenyo mbyoka yomomeya ngashi oohi, ontagu nomakende.

Aantu payife ihaa longe wee iilonga noonyala dhawo, molwaashoka okulonga iilonga noonyala ethimbo limwe ohashi lolodha nomuntu ihe okuna omashina omawanawa ngoka galongwa ko haga longo iilonga taga endelele go ohaga hupitha woo nethimbo.

Ompanga ina ku ya iikwatelwa yopashinanena ngaashi mayela, oongoma osho woo oondoloma. Monale aantu okwa li haya pungula iilya nomapungu, osho woo omakunde miigadhi.

Uuna pwaana iimeno, aantu niinamwenyo itaya vulu oku kala po. Iimeno oyili yiikolelela niinamwenyo noonkondo osho woo maantu, yo iinamwenyo nayo oyili yiikolelela maantu nomiinamwenyo.

Haaluhe owala iimeno hayi vulu oku kunwa mevi lyo lyenelyene, opuna ngaa oompito dhimwe evi ndyoka li li po ha li kala li na oshimongwa, nenge itaa li vulu oku mena iimeno. Aanafaalama nenge nditye aantu mboka haya longo niimeno oyeya po nomikalo dhopa shinanena, mpoka haya kunu iimeno yawo itaya longitha evi.

Aanafaalama yomoshilongo shetu ohaya munu oondjuhwa nelalakano lyokumona ko onyama osho wo omayi. Oondjuhwa dhika ohaya kala nadho taye dhi tekula taye dhi pe iikulya no omeya shampa nduno dha koko yo taye dhi tula mo mangeshefelo.

Petamo lela lyuuyuni tate kalunga okwa shita egulu nevi, nokonima okwa shita aantu, iinamwenyo, oshowo iimeno. Iimeno oya pumwa iinamwenyo noonkondo, yo iinamwenyo oya pumbwa wo iimeno. Aantu oya pumbwa iimeno, oshowo iinamwenyo.

Omvula ngele yaloka nawa unene ngaashi konooli aantu kehe yamwe ohaya kala yahala okupulula omapya gawo. Aantu ihaya longithawe oondoongi nenge oongombe ihe paife ohaya longitha omambakumbaku gopashinanena ngoka haga longo nawa nohaga endelele.

Omeya oga pumbiwa kukehe gumwe uuna kapena omeya ga gwana Aantu mboka oha longo niimeno oha yeyapo nomikalo sha yoolokathana nkene taya tekele iimeno yawo

Sho naana puna Iinamwenyo mbyoka hayi kala momagumbo, hayi silwa oshimpwiyu noku tekulwa kaantu mboka ye yi Konga nelalakano lyokuyi tekula, oshowo opuna iinamwenyo mbyoka yomokuti. Iinamwenyo mbika olundji ohayi adhika mo matonatelwahala. Iinamwenyo mbika ohayi kala uunene tayi nana aataleli po taye ya moshilongo shetu, sho taye ya ohaya futu iimaliwa yontumba mbyoka hayi tulwa moshiketha shepangelo.

Petameko lela lyuuyuni tate Kalunga okwa shita egulu nevi nokonima okwa kashita iimeno, aantu oshowo iinamwenyo ninima yimwe. Iimeno oyili ya pumbwa iinamwenyo nonkondo yoniinamwenyo yo oya pumbwa iimeno yo aantu oya pumbwa iinamwenyo niimeno.

Iinamwenyo yimwe oyili ya gamenwa nale moshilongo shetu. Opu na ooveta dhimwe dha gamena iinamwenyo yontumba, yo oyo mbyoka ta yi adhika nomomahala ngoka ha kutiwa omahala ngoka ga gamenwa. Omahala ngaashi Etosha. PEtosha ohapu monika iinamwenyo mbyoka yomokuti . Iinamwenyo mbika oyili owala mpoka ta yi sile oshimpwiyu yoyene kapena naana ngoka hayi mo ekeyi sile oshimpwiyu.

Nande pe na iikunino mbyoka iinene, onkene ngaa aantu ta ya tsuwa omukumo kutya ngeno kehe megumbo mukale ngaa muna okakunino kontumba moka aantu ha ya kunumo ngaa iimeno yawo ngaashi iikwamboga moka owala ta ya kala ha yakutha. Oshinima shili nge yi oshili ta shi keelele noshili ta shi hupitha unene ngele ta shiya koku hupitha iimaliwa yoye yomondjato no ta shi yape ya pungule.

Omuthigululwakalo gookuku ogo owala tagulandulwa, nande ehumo komeho olye etelela iinima oyindji. Monale kakwali kuna omashina gokutsa, ihe aantu okwali hayali iiyumbululwa oomwiha nuulalelo.

Omuntu kehe okwa pumbwa okuya kosikola aka longwe okulesha nokunyola. Omuntu ngele keshi okulesha nokunyola ita kala naana eli nawa moku kalamwenyo, oshoka iinima oyindji otayi mu pitililepo, molwaashoka keshi nande okulesha nenge okunyola.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwanamwenyo ngaashi iikombo , iingulu, oondjuhwa noshowoo oongombe, opu na wo iinamwenyo mbyoka yomokuti ngaashi oonkoshi, oonduli , oondjamba nayilwe. Iinamwenyo mbyika ohayi kala owala mokuti nenge momatonatelwahala.

Petameko lela lyuuyuni tate Kalunga okwashita egulu nevi nokonima okwa ka shita wo aantu niinamwenyo , oshowo iimeno. Iinamwenyo oyi li ya topolwa moongundu odhindji. Opuna iinamwenyo mbyoka iitekulwa namwenyo ano ha yi kala momagumbo ta yi tekulwa kaantu oshowo mbyoka yomokuti mbyoka ha yi isile oshimpwiyu yo yene.

Aanafaalama yamwe ohaya munu iikombo, oongombe, oonzi niingulu. Yamwe ohaya munu oondjuhwa. Ondjuhwa oya simana unene molwashoka ondjuhwa ohayi vulu okudhipagelwa aayenda. Koondjuhwa ohaku monika onyama oshowo omayi. Oondjuhwa ohadhi tekulwa unene komagumbo gokomukunda.

Ehumokomeho sho tali ende tali endelele osho ngaa lyeya moshikondo shuunamapya nuuniimuna. Aantu ihaya longo we iilonga nuudhigu nande oku pulula omapya gawo. Omambakumbaku ngoka haga longo taga endelele ogo owala ga pulula noku longa omapya .

Haaluhe owala iimeno hayi vulu okukunwa mevi lyolyene. Opuna poompito iimeno hayi vulu okukunwa inaapu longithwa nande evi lyasha, ihe iimeno mbika ohayi koko owala nawa etayi tula ko eteyo ewanawa yafa owala mbyoka yili mevi lyolyene.

Eshito olili lyo opala ngiini ngele muna iimeno yili yaziza nawa. Uuna ngaashi pethimbo lyokwenye ihaku monika nande nawa nomuntu ngele to ende ohali kala owala tali monika nayi ,eshito ohali monika owala lyi ipala ihe pethimbo ndoka iimeno hayi kala ya tulako noya ziza nawa eshito ohali kala tali monika nawa noonkondo.

Petameko lela lyuuyuni opwa li pwa thamuna kutya Kalunga okwa shita egulu nevi nokonima okwa ka shita aantu, iinamwenyo noshowo iimeno. Iinima ayihe mbika shi yi li meshito oya pumbwathana. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo yo iinamwenyo oya pumbwa wo iimeno.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwa ngaashi oongombe, oondjuhwa, iikombo nosho woo oongulu, opuna woo iinamwenyo mbyoka yomokuti ngaashi oondjamba, oongolo oshi woo oonkoshi. Iinamwenyo mbika olundji ohayi adhika mo matenwatelwahala ngaashi mEtosha omo hayi adhika.

Oongeshefa oshi li pamaludhi ogendji. Opu na aanangeshefa yamwe haya landitha iihauto nayamwe haya landitha iikulya, yo yamwe ohaya landitha iikutu. Opu na wo yamwe mbono haya landitha iimeno. Ohaya kunu iimeno yawo muunima uushona yo taya landitha.

Kakele kiinamwenyo mbyoka iitekulwanamwenyo ngaashi oongombe, oondoongi, iingulu noondjuhwa, opu na iinamwenyo yomokuti ngaashi oondjamba, oonkoshi noongolo nayilwe. Iinamwenyo mbika olundji ohayi adhika momatonatelwahala.

Kakele kiinamwenyo ngaashi iikwayamuthi ngaashi oongombe, oondoongi, iingulu, iikombo niinamwenyo mbyoka iikwakookoloki ngaashi omayoka , iiyingele nomakoko, opuna wo iinamwenyo iikwamawawa ngaashi uudhila, oondjuhwa noombaka.

Meshito omuna iinima oyindji . Omuna iinamwenyo, aantu oshowoo iimeno. Iinima aihe mbika oyili yapumbwathana noonkondo. Unene tuu ngaashi iimeno oyili yapumbwa iinamwenyo noonkondo, yo iinamwenyo oyili yapumbwa iimeno noonkondo . Aantu wo nawo oyeli wo yapumbwa iimeno oshowoo iinamwenyo noonkondo.

Petameko lela tate kalunga okwa shita egulu nevi, nokonima yomasiku okwa ka shita iimeno, aantu niinamwenyo. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noonkondo yo iinamwenyo oya pumbwa iimeno. Yo aantu oyapumbwa iimeno niinamwenyo.

Aanafalama yamwe ohaya munu oondjuhwa ohaya kala nduno nokusila oondjuhwa oshimpwiyu nelalakano oku monako omayi oshowo onyama. Ohaya gandja iikulya shi ikolelela kutya ngele okwa hala oku monako onyama ohaya gandja iikulya mbyoka tayi etele oondjuhwa dhi kale dhina onyama oyindji nongele oya hala omayi otaya gandja iikulya mbyoka tayi etele oondjuhwa dhi vale omayi ogendji.

Muuyuni wonale ookuku okwali owala haya longo iilonga ayihe nomake gawo kutya okulima nenge okupulula otaya longo owala nomake, shika oshali itashi manapo ethimbo ihe ohashi lolodha omuntu .Muuyuni wopayife okuli kwalongwa omambakumbaku ngoka haga longo noga ninga iilonga iipu

Ha aluhe iimeno hayi vulu okukunwa mevi lyolyenlyene. Opu na oompito dhimwe to adha iimeno ya kunwa monkalo yopashinanena, moka iimeno hayi kunwa mo e tayi koko owala ngaashi yi li mevi.

Nande ne ehumo komeho otali ende tali endelele, hoka kuli kwalongwa oodhopi nipeleki mbyoka hayi longithwa okutunga omagumbo ngopashinanena, onkene nga Kuna omagumbo ngoka ngakala nenge nditye ondunda dhoka dhakala hadhilalwa kokuku nale ondunda dhomi thingululwa kalo.

Ookuku nale okwa li haya longitha oondoongi, oonkambe oshowo oongombe ngele taa pulula omapya gawo, ihe payife oku na omambakumbaku ngoka haga pulula omapya, omambakumbaku ngaka oha ga longo taga endelele no geli ganinga iilonga iipu.

Ha aluhe iimeno hayi vulu okukunwa mevi lyolyene. Opu na poompito dhimwe iimeno hayi vulu okukunwa inaaku longithwa nando evi lya sha, ihe iimeno mbika ohayi mene owala e tayi tula ko eteyo ewanawa ya fa owala mbyoka ya kunwa mevi lyolyene.

Uuna kuna omutenya ogundji nenge onkalo yombepo ombwiinayi ndjoka inaayi pumbiwa kiimeno mbyoka omunafaalama gontumba akuna, ohaye yapo nomikalo dhayoolokathana nkene taya gamene iimeno yawo konkalo yombepo yatya ngaaka, opo iimeno yawo yikoke, yo yeete etewo ewanawa.

Iikwamboga oyina iitungithilutu kamana. Otaku tsuwa omukumo aantu yakale hayali iikwamboga yaakale owala hayali oonyama niikulya yilwe, ihe iikwamboga tuu otaya kutsa omukumo yake hayeyili noyadhiginine ngele tayali oomwiha dhawo nuulalelo.

Pomahala gamwe moshilongo shetu, ihapu yiwa kohauto kehe, ndadhina okutumbula nande uuhauto mboka uushona ihawu adhako komahala hoka molwaashoka okuna omafululu. Oopuna owala iiyenditho yimwe yontumba mbyoka ya kola, yo oyo hayi yiko komahala hoka.

Etameko lela lyuuyuni Tate kalunga okwashiti tango egulu nevi nokonima okwashita iimeno, aantu niinamwenyo. Iimeno oyapumbwa iimamwenyo yo iinamwenyo oyapumbwa woo iimeno yo aantu oyapumbwa iimeno niinamwenyo woo.

Omuntu opo akale ena oonkondo mokulonga kehe shoka talongo okwapumbwa okulya. Omuntu ngele inalyasha ano ina makelasha mepunda lye itakala kena oonkondo na itavulu oku longasha otakala owala takotha onkene okulya okuli kwasimana unene.

Uuna pwaa na iimeno aantu niinamwenyo otaya vulu oku kala po. Aantu niinamwenyo oyi ikolelela miimeno, yo iimeno oyo tuu ngele aantu niinamwenyo ka yi po iimeno nayo ita yi vulu oku kala po. Iinima ayihe mbika oya pumbwa thana.

Aanongononi oyali yeshi thamuna nawa kutya, manga inaaku kala evi ndika tuli tatu lyata kulyo nena, okwali owala kuna omamanya omanene, omamanya ngoka ogo nee gatameke oku hengumuka muupambu uushuushuka, etaga etapo evi ndika lyili tatu lyata kulyo nena.

Uunene kehe megumbo lyokomukunda ito kala ino adhamo ondjuhwa. Oondjuhwa ndhika ohadhi tekulwa kaantu nelalakano kyokukuthako onyama. Ohadhi vulu okudhipagelwa aayende dho ohadhi vulu wo okudhipagwa piituthi yoohango, omavalo oshowo iituthi yomaluhodhi.

Muuyuni wonale aantu, ookuku okwali haya longo iilonga yawo komake. Omuntu tavulu okupulula nenge okulima epya oye awike, nenge talimi owala naanono. Ihe paife okuli taku longwa omashina ngono geli gopashinanena lela, ngoka haga longo nohaga ningitha iilonga iipu.

Kehe omuhoko oguna omuthigululwakalo gwawo. Oguna wo iizalomwa mbyoka hayi zalwa onga omuthigululwakalo gwawo. Ngaashi omuhoko gwAawambo oguna ondhelela ndjoka hayi zalwa . Unene ohayeyi zala paife molwaashoka uuyuni , owuli wahuma komeho, oondhelela ohadhi zalwa owala piituthi.

Momatale nomoondombe ohamu adhika oohi, dhika aantu ohaya ya yimo ihe yeke dhi kwatemo uuna omeya ga ninga po omashona ohaa longitha nduno iilongothomwa ngaashi oonete nooshongo.

Poompito dhimwe aantu yamwe ohaya kala yena iigunda yoongombe, yiikombo, osho wo yiingulu, ihe poombinga dhimwe oto adha aantu yena uuthima wawo, nenge nditye uudhiya wawo nenge uutale wawo moka haya tekula noku muna oohi. Ngaashi naana mbeyaka haya munu noku tekula iikombo osho wo oongombe.

Haaluhe owala iiimeno hayi vulu okukunwa mevi lyo lyenelyene. Ihe opena omukalo gumwe gopashinanena moka iimeno hayi vulu kukunwa, inaapu longithwa evi, nohayi koko owala e tayi tulako eteyo ewanawa. Ya fa owala ya kunwa mevi lyo lyenelyene. Nguka omukalo omuwanawa gopashinanena.

Aantu yamwe oyena iigunda yawo hoka haya tula iingulu. Opuna wo yamwe yena uuthima wawo moka haya tula oohi eta yedhi tekula naana ngaashi mboka yena iikombo haya tekula iikombo yawo.

Kakele kiitekulwa namwenyo ndyoka hayi kala momagumbo gaantu ngaashi oongombe, iingulu, oombwa noondoongi opena woo iinamwenyo ndyoka yomokuti. Iinamwenyo ndyoka hayi kala momatonatelo hala ngaashi Etosha. Iinamwenyo mbika oyili mo yaga menwa.

Komagumbo komikunda unene kehe megumbo ito kala ino adhamo oondjuhwa. Oondjuhwa odhili dha simanekwa koondjuhwa ohaku monika onyama oshowo omayi. Ondjuhwa ohayi vulu oku dhipagelwa omuyenda nande unene piituthi ngaashi yomanyanyu ngaashi poohango, pomashasho nopomakoleko aantu ohaya li oondjuhwa.

Komagumbo go komukunda, unene kehe megumbo omuna ondjuhwa. Aantu ohaya tekula oondjuhwa molwashoka ondjuhwa oyi na onyama ontowe noonkondo. Yo noho ondjuhwa ohayi vulu okudhipagelwa aayenda. Piituthi yomanyanyu naambyoka yo paluhodhi ohamu dhipagwa oondjuhwa.

Meshito omuna iinamwenyo oyindji. Omuna iinamwenyo mbyoka iikwayamuthi ngaahi oongombe, iikombo noondongi mo omuna iinamwenyo mbyoka iikwakokoloki ngaashi omayoka, omakoko niiyengele mo otamu adhika niinamwenyo mbyoka iikwamawawa ngaashi oondjuhwa, oombaka nayilwe.

Oongombe odhili dha simana unene moku kalamwenyo kwa kehe esiku. Molwashoka Ongombe ohayi vulu oku dhipagwa piituthi ayihe kutya oyo manyanyu kutya oyo maluhodhi. Ongombe ohakuzi wo omahuni. kongombe ohakuzi wo omagadhi.

Momahuliloshiwike pomahala ogendji oto adha po aantu tayi iyuvitha nawa taya nu omalovu, taya landa niimaliwa yawo mbyoka ya longa, yo yamwe taya yi ngaa komahala ogendji ga yoolokathana taya yi ko nookuume nelalakano yeki iyuvithe nawa uuna taya landa omalovu gawo.

Petamoko lela lyuuyuni tate Kalunga okwa shita egulu nevi nokonima okwa kashita iinamwenyo, aantu niimeno. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noonkondo yo iinamwenyo oya pumbwa iimeno, aantu oya pumbwa iimeno niinamwenyo.

Meshito omuna iinamwenyo haku tiwa iiyamuthi, mo omuna woo mbyoka haku tiwa iikookoloki ngaashi iiyengele nomayoka. Omuna wo iinamwenyo iikwamawawa ngaashi uudhila, oondjuhwa nayilwe. Iinamwenyo mbika yina omawawa nohayi vulu okutuka ohayi kala yina omalukalwa geli pombanda.

Konyala kehe megumbo lyokomukunda, ito kala ino adha mo ondjuhwa. Oondjuhwa odhili li dha simana noonkondo, oshoka oha dhi vulu oku dhipagelwa aayenda, dho oha dhi vulu wo oku liwa piiituthi, ngaashi poohango, pomavalo, pomakoleko, osho wo pomashasho.

Aanongononi oyeshi thamuna kutya muuyuni wonale kakwali kuna evi ndika tuli twa lyata kulyo nena. Okwali owala kuna omamanya omanene. Omamanya ngaka ogo nduno ge ende taga hengumuka muupambu uushuushuuka etaga etapo evi ndyoka tuli tatu lyata kulyo nena.

Ookuku nayo oya li haya longo iilonga nomake gawo, shoka sha li oshiwinawyi, oshokaohashi lolodha, ohashi mana po ethimbo sho ohashi kwata ethimbo olindji, ihe muuyuni wongashingeyi otaku longwa omambakumbaku ngok ahaga longo iilonga taga endelele, haga vulu okulonga ehala limwe methimbo limwe alike.

Opena iimeno yimwe yontumba mbyoka kaayi hole omutenya ogundji ,uuna nduno pena iimeno yili ngeyi shika hasho hashi teya aanafalama omukumo nenge aantu mboka haa kunu iimeno oha ye yapo niinima ya yooloka ngaashi okuyiningila omalugumbo opo ashike yi gamenwe komutenya.

Kakele kiikunino mbyoka iinene ngaashi Etunda , okuna wo uukunino uushona moka omuntu ta vulu oku kuna iikwomboga ye. Otaku dhengwa omuthindo opo omuntu kehe a kale e na okakunino ke okashona megumbo moka ta kunu iikwamboga ye.

Meshito omu na iinamwenyo oyindji. Omu na iinamwenyo mbyoka Iikwayamithi. Iikwayamithi ongaashi ne oongombe, iikombo osho wo oonzi. Po ope ba wo iinamwenyo mbyoka iikwakookoloki. Iikwakookoloki ongaashi omayoka, iiyengele nomakoko. Ope na wo iinamwenyo yimwe mbyoka iikwamawawa ngaashi oombaka, oondjuhwa osho wo oondhila dhimwe ndhoka hadhi tuka mombanda.

Moshilongo shetu otamu adhika iikunino oyindji ya yoolokathana. Miikunino muka oha mu kunwa iinima ngaashi iikwamboga na yimwe moka ha mu kunwa iihape . Iinima ayihe mbika oyili ya pumbiwa unene ngaashi kuundjolowele womuntu. Omuntu kehe okwapumbwa oku kala ta li iikwamboga.

Moshilongo shetu omuna omahala gamwe amawanawa ngoka haga nana aatalelipo yeye yatale shoka shili mo. Aatalelipo mbaka uuna tayeya ohaya futu oshimaliwa shimwe shontumba shoka shili hashi tulwa moshiketha shepangelo. Oshimaliwa shika shampa shayi moshiketha shepangelo ohashi longithwa muuwanwa waakwashigwana.

Opena iimeno yimwe yontumba kaayi hole omutenya, kaayi hole naanaa omutenya ngoka guli ogundji momukalo nee guli ngeika aanafaalama nenge nditye aantu mboka haa kala niimeno, haye yi kunu ohaya ye po nee nomikalo dha yoolokathana nkene taa gamene iimeno yawo komutenya.

Shiyenga sha Nangombe ngele a loko ohe etelele omauwanawa ogendji ngaashi omeya, oohi noontangu. Momeya ohamu kala iinima oyindji yimwe ya gwedhwa po ngaashi iimeno mbyoka haku tiwa omavo. Omavo ogeli omawanawa nogena omulyo kamana.

Ehumo komeho shampa lyaninga olindji mokati kaakwashigwana, aantu ihaya longo iilonga taya longitha omake gawo, ngasshi shali shili omukalo ndjigilile gookuku. Paife okwa longwa omashina omawanawa ngoka haga longo po iilonga mehendelelo.

Aanafaalama yamwe ohaya munu noondjuhwa, nelalakano lyokumona ko onyama. Yo yamwe ohaya munu noondjuhwa nelalakano lyokumona ko omayi. Onyama yondjuhwa ontoye kamana, onkene kehe piituthi yomanyanyu ngaashi poohango ohapu liwa oondjuhwa. Naayenda ohaya dhipagelwa oondjuhwa.

Shiyenga sha Nangombe ngele oshega dhenge nawa pevi ohetelele omawunawa ogendji ngaashi omeya, omeya ohamu kala muna oohi, oohi dhika ohadhi ka kwatwa mo kaa kwashigwana, aakwashigwana ohaya longitha nduno iiyulitho ya yoolokathana, yamwe ohaya longitha oonete yamwe taya longitha uundjolo nosho tuu.

Uuna kapu na omeya ga gwana, shika ihashi teya aanafalama omukumo, nenge aantu mboka haya longo niimeno omukumo, molwaashoka oha yeya po nomikalo dha yoolokathana nkene taya tekele iimeno yawo. Oshimeno ngele itashi tekelwa ihashi koko, ohashi sipo thiluthilu e tashi kanitha ongushu.

Oongombe idhili tadhi dhana onkandangala ngele tashiya peliko lyoshilongo shetu oshoka onyama yongombe ohayi vulu okutumwa kondje yoshilongo niimaliwa mbyoka ohayi yi moshiketha shepangelo shampa shayimo ohashi vulu okulongithwa oompumbwe odhindji.

Omuntu opo akale ena oonkondo dhoku longasha ongele alya iikulya yontumba, ngele omuntu ina lyasha etayi kiilonga yontumba hawu nene naana ha pondolasha olundji ohakala owala takotha kotha molwashoka kena oonkondo. Iikulya oya simana molwashoka oyetele aantu oonkondo dho kulonga.

Petameko lela lyuuyuni tate Kalunga okwa shita egulu nevi. Nokonima okwa ka shita aantu, iinamwenyo niimeno. Iimeno oya pumbwa iinamwenyo noonkondo yo iinamwenyo oya pumbwa iimeno, yo aantu nayo oya pumbwa iimeno osho wo iinamwenyo.

Aantu komikunda nenge aantu miikunino, ngele ya kunu iimeno yawo, yamwe ohaya kunu nelalakano owala lyoku ka landitha. Yamwe ohaya kunu nelalakano, shampa ya mono mo iikulya yawo ya gwana, yo mbiyaka iikwawo ya hupu po, taya ka landitha.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele omauwanawa ogendji ngaashi oohi, oontangu nomakende. Oohi noontangu ohadhi yi momeya etadhi ka kwatwa mo kaakwashigwana. Olundji ohaya longitha iilongitho ngaashi oonete oshowo iishongo.

Monale ookuku okwali haya longo iilonga taya longitha omake gawo ,shika okwali hashi kutha ethimbo olindji nenge nditye omuntu ota kala ta longo iilonga mbika uule womasiku ogendji ndele muuyuni wopaife ehumokomeho sho lyeya lya thika nomuunamapya nuunimuna, okwa longwa omambakumbaku ngoka haga longo iilonga taga endelele.

Haaluhe wala omunafaalama tavulu okukuna iimeno ye mevi nenge haaluhe owala omuntu ngoka ha longo niimeno tavulu oku kuna iimeno ye mevi, unene tuu omavi gamwe oha ga kala gena nande oshimongwa nenge iha ga vulu okumena iimeno yontumba mbyoka omuntu ahala okukuna. Opena omikalo dhimwe omiwanawa dhopashinanena ndhoka omuntu ta vulu okukuna iimeno ye, etayi mene owala nawa yafa yili mevi lyo lyene.

Petameko lela lyuuyuni okwapopiwa kutya tate Kalunga okwashita egulu nevi, nokonima yomasiku okwa kashita aantu, iimeno niinamwenyo oshowo iinima yimwe yomeshito. Iimeno oyili yapumbwa iinamwenyo noonkondo. Yo iinamwenyo oyi li yapumbwa iimeno noonkondo. Yo aantu woo oyapumbwa iinamwenyo niimeno op owala onkalamwenyo yikale yili nawa.

Moshilongo shetu omu na aanafaalama yamwe haya munu noohi. Ndele opu na yamwe haya kala taya munu niinamwenyo ngaashi oongombe, iingulu niikombo. Opu na yamwe haya kala taya munu noohi, ta tekula oohi tedhi ningile ehala lyondumba lya fa ondama. Omo tedhi tula moka ta kala tedhi pele mo iikulya dho tadhi li, nokonima teke dhi kutha mo ngaa e dhi longithe shoka a hala, ngele otedhi landitha po nenge tedhi li po.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele omeya. Omeya ngaka ohaga tondokele momadhiya, momatale nosho wo momithima. Momithima omo tuu moka ohamu vulu okuya oohi. Aantu ohaya yi mo noonete yaka kwate nenge yaka yule oohi dhawo, ya ka lye nenge ya ka landithe, opo ya mone mo sha shomondjato.

Oondjuhwa ndhoka hadhi munwa kaanafaalama nelalakano dhokuvala omayi. Odhi li mehala limwe mono hadhi pelwa iikulya nokunwa opo dhi vale omayi ngoka haga landithwa ge ete po iiyemo komunafaalama ngoka tamu nu oondjuhwa dhe.

Meshito omwa kala omamanya gamwe omanenenene, omamanya ogo ga kala ko nale manga evi inaali ya ko. Evi ndika twa lyata kulyo kombanda olye ya po lya za momamanya. Omamanya ngoka omanene ogo ga tameka taga gu, taga yagumuka taga ningi po omamanya omashona, opo ge ete po evi ndika tatu lyata kulyo nena. Omamamanya oko ga kala.

Ope na iinamwenyo yimwe ya tulwa momatonatelwahala ngaashi Etosha. MEtosha ohamu adhika iiyamakuti oyindji ngaashi: oondjamba, oonkoshi nosho wo uumenye, ano oyo yimwe yomiinamwenyo mbyoka tayi adhika mEtosha nenge momatonatelwahala.

Omatonatelwahala ngoka haga adhika moshilongo shetu. Ohamu adhika iinamwenyo niiyamakuti ya yoolokathana. Ngaashi oondjamba, oonkoshi, oonduli noompanda. Ope na iinamwenyo yimwe ya nika oshiponga nayilwe inayi nika oshiponga, ngaashi oonkoshi yimwe yomiinamwenyo mbyoka yili ya nika oshiponga noonkondo.

Aanafalama moshilongo shetu, yamwe ohaya munu oondjuhwa. Ohaya munu oondjuhwa nelalakano lyokukuthako omayi nenge onyama. Onyama yondjuhwa oyili ontoye noonkondo, hayi vulu okulandithwa, omunafaalama ti imonene mo oshimaliwa she.

Uuyuhwena hawu munwa kaanafaalama nelalakano lyokuya pa onyama nenge uuyuhwena tawu kokithwa wu ninge uunene wu ka vale omayi. Omayi ohaga vulu oku landithwa etaga zi iiyemo mbyoka tayi vulu oku longhithwa komunafaalama nenge ku kehe tuu ngoka kwali ta munu oondjuhwa ndhi.

Aanafaalama nenge aanangeshefa yamwe oye hole okumuna oondjuhwa. Oondjuhwa ohaye dhi kokeke okuza kuuyuhwena sigo tadhi koko dhi ninge oondjuhwa oonene dhi vule dhi landithwe dhi etele omunangeshefa iiyemo. Ohaya kala nokudhi pa iikulya sigo otadhi koko.

Aanafalama ya ninga uumpungu wawo ta pu monika pe na omwiidhi gwa ziza nawa, naamati taya tekele.

Ndjika oshiima shontumba hamu kunwa iimeno una itayi vulu oku kunwa mevi una kaapena nande evi lyagwana. Nenge pena evi ndele ihali vulu oku mena iimeno. Iimeno ohayi vulu oku kunwa moshinima shili ngeyika. Ohayi mene nawa no hayi kala yu uvite nawa. Ohayi kala ike tafa yili mevi.

Omvula ngele ya loko ohayi etelele omeya, omeya ohaga talama momadhiya nomondombe. Moondombe mono ohamu kungulukile oohi aaantu ohaya yimo yaka kwate noku shuga oohi dhawo.

Iimeno ohayi koko nawa ngele yili mevi lyatulwa uuhoho. Evi ndyoka lina uuhoho nenge latulwa uuhoho ohali imonikila molwashoka ohali kala eludhe, evi ngele kali na uuhoho ohali kala owala etokele nongele olyina uuhoho ohali kala eludhe.

Ndila ehala lyontumba ndoka hali vulu okukunwa iimeno uuna kaapuna evi lya gwana, nenge uuna kwa talika kutya evi ndoka li li po ihali mene iimeno mbyoka yontumba. Ohapu longekidhwa nee ehala ndika, ohali mene nawa iimeno yo ohayi kala mo nohayi koko nohayi ka tula ko eteyo ewanawa.

Omukalo gopashinanena hagu kunwa iimeno uuna ito vulu okuyi kuna mevi lolene , uuna kapena nande evi lagwana nenge wahala iimeno yohe yimene nawa. Momukalo nguka iimeno ohayi mene nawa inashifa mevi, mevi oombuto dhimwe ohadhi vulu okuthigalamo dhimwe ohadhi vulu okulikamo kuupuka, ndele omukalo nguka iimeno ayihe ohayi mene nawa.

Omvula ngele ya loko, pomahala ohayi talameke po omeya. Omvula omeya, ohaga kala ge na oohi. Aantu ohaya yi momadhiya nomomatale moka ya ka kwate oohi dhomomeya.

Ondundu oyimwe yominima mbyoka yomeshito, kapuna nande omuntu gumwe a tunga nenge etapo ondundu. Oondundu iinima yimwe ya shitwa kutate Kalunga iishitwa.

Moshilongo shetu Namibia otamu adhika iikunino ya yoolokathana. Miikunino muka ohamu vulu oku longwa iikwamboga ngaashi omatama, oonyanga. Iikwamboga mbika ohayi vulu oku tulwa moositola etayi pakelwa nawa momambamba etayi landithwa.

Opena iinamwenyo yimwe ya tonatelwa hayi adhika momahala ngoka haga pungulwa iinamwenyo nomoshilongo shetu otu ganamo ngaashi Etosha. kEtosha oko haku adhika iinamwenyo yoludhi ndu.

Ndika ehala lyontumba lyopawunongo noni hayikunwa nenge nditye halimenekwa iimeno una kapena nande evi lyangwana nenge iimeno ihayimene nawa mevi lyontumba, ehala lyili nawa molwashoka iimeno ayika ohayi mene nawa nohayigandja etewo lili nawa.

Momatonatelwahala moshilongo shetu ohamu adhika iinamwenyo, iiyamakuti ya yoolokathana. Oshinamwenyo shika osha pumbiwa nosha simana keliko lyetu lyoshilongo, molwashoka oshi na omayego ngoka haga vulu okulandithwa e taga zi oshimaliwa sha kola notashi vulu shi ete mo oshimaliwa oshindji moshiketha shetu. Oshinamwenyo shika ohashi ithanwa ompanda.

Oonyanga, omatama, iihakautu noombundufukwa, yimwe yomiikwamboga mbyoka hayi vuku okukunwa kaanaafalama nelalakano lyokumonamo iiyemo . Oonyanga odho hadhi kunwa unene kaanafaalama.

Omukalo omupu hagu longitha okukuna iimeno ngenge itayi vulu okukunwa mevi lyolyene oshoka mevi omuna iinima oyindji mboka hayi imbi iimeno yimene ohayi kunwa nee momikalo dhili ngika dhika ohadhi mene nawa ihadhi thigimo nande ombuto yimwe mevi.

Omukalo gwopashinanena ngoka hagu longithwa oku tekela iimeno, uuna ka pu na omvula. Omeya taga zi mombanda miitenda moka taga tekele iimeno, uuna omvula kaa yi ko nenge kaa pe na omeya ga gwana.

Iinamwenyo mbyoka yili ya tonatelwa moshilongo shetu nenge nditye tayi adhika momatonatelwahala moshilongo shetu Namibia. Oondjamba yimwe yomiiyamakuti mbyoka yili ya gamenwa noya tulwa momatonatelwahala.